Suuraa namicha uffata aadaa halluu adii qabu uffatee bokkuu Abbaa Gadaa baatee jiruudha. Namichi kun mataa isaatti uffata aadaa halluu gurraacha maratee naannoo galaanaa dhaabbachaa jira. Namichi kun bokkuu harka isaa bitaatti baata.

Cuunfaa fuduraa kan burtukaanaa yemmuu hojjatamaa jirutu mul'ata. Kana malees quba namaafi dhimbiibduun ni argama. Dabalataan , Loomii muraan lamaafi kan hin muramiin tokko meeshaa cuunfaan itti hojjatamaa jiru jalatti ni mul'ata.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Oomishni kuduraaf muduraa, oomisha dhalli namaa rooba gannaafi jallisiitti gargaaramee oomishuudha. Oomisha kuduraaf muduraa kana keessaa, oomishni dinnichaa isa tokkodha. Dinnichaan oomisha kuduraa keessaa oomisha baay'ee beekamaafi biyya keenyattis baay'inaan oomishamuudha.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Meeshaan kun, meeshaa hojii qonnaa fi ijaarsaa sibiila irraa hojjatame yoo ta'u, meeshaan kun gara tokkoon gurra yokin sibiila sadii kan qabu biyyee qotuuf tajaajila akkasumas gara biraatin immoo sibiila qara qabu biyyee qotuu fi walitti qabuuf barbaachisu qaba.

Kitaaba Asoosamaa Eelaa Jireenyaa jedhuudha. Fakkii kanarratti kan mul'achaa jiru nama dhagaan wayii irratti kufaa jiruu fii namichis nagicha ofirraa akka dhiibaa jiruudha kan mul'isu. Barreessan Asoosama kanaa Baqqalaa Lataa Warquu jedhama.

Dhalli namaa manatti galuudhaan jireenya isaa adeemsifata. Yeroo kana sodaa hattootaa irraa kan ka'e qabeenya isaatti Furtuu bitee ittiin cufatee deema. Waanti akkasii akkuma addunyaattuu baramaadha. Kana irraa kan ka'e namoonni bakka jiraatan hundatti ofeeggannoo gochuudhaan jiraatu.

Addunyaa kana irratti oomishaaleen dhala namaatiif barbaachisoo ta'an hedduu isaaniitu oomishamaa oola. Kun immoo dhalli namaa bara jireenya isaa keessatti itti tolee akka jiraatu isa taasisuu danda'eera. Kanuma irraa ka'uudhaan Kopheen namni hidhatullee sadarkaa hedduu qabaachuudhaan beekama.

Naannoon uumama keenyaa, waantota mimmiidhagoo fi akkasumas babbareedoo ta'an kan of keessaa qabudha. Fincaa'aa jechuun yaa'insa bishaanii naannoo lafa irraan gadee ta'e irraa gad yaa'u yemmuu ta'u baayyee kan nama hawwatudha.

Suuraa namoota hedduu, abbootaa fi harmoota ijoollee isaanii dabalatee walitti baay'atanii dhaabbachaa jiraniidha. Namoota kana keessaa namichi hojjaan isaa dheeraa ta'e kan angatoo gurraacha uffatu harka isaa ijoollee irra godhatee jira.

Biqiltuu nyaataaf oolu akkasumas kan oomisha sukkaaraaf akka meeshaa dheedhiitti nu gargaaru kan maqaan isaa shankoora yookaan agadaa jedhamuun beekkamudha. Innis lafa yookaan ooyiruu irra dhaabbatu irratti kan argamaa jirudha.

Barreeffama qubee afaan Amaaraan barreeffamee jiruudha. Barreeffamni kun halluu adii kan qabuudha. Akkasumallee fakkiin aara halluu adii qabuu naannoo sibiila 'elektirikii' guddaatti argamaa jira. Aarri kun haara meeshaa ol dhuka'aa jiruudha.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Namni kuni maqaan isaa Yohaannis 4ffaa jedhamuun kan beekamuudha. Dabbasaa mataa isaa gateettii isaatirra gadi lakkisee jira. Namni kuni dabbasaa akka dubartiitti kan guddisee fi dhahatee jiruudha. Akkasumas, areeda kan qabuudha.

Namoota kutaa manaa keessa siree dhuunfaa isaanii qabatanii rafaa jiraniidha. Namoonni kunneen uffata halkanii uffatanii boraatii ofi jala godhatanii rafaa jiru. Naannoo namoota kanaa teessumni tokko tokko illee ni jira. Akkasumallee kopheen isaanii isaan bira jira.

Namootni ni mul'atu. konkolaataan duuba isaanii ni jira. Jaartin siiqee fi sagale guddistuu harkatti qabattee dhaabbachaa jirti. Mukkeen duuba namoota kanaa ni jira. Namootni huccuu garagaraa uffatanii jiru. Biyyeen lafa irratti ni mul'ata.

Dhakaan bu'uuraa, yeroo mootummaan piroojektii tokka fakkeenyaf daandii, Mana baruumsaa tokko ijaarsisuuf yookiin eegalchiisuf karaoorfame kan kaa'amuudha. Ijaarsi piroojektiiwwanii immoo guddina biyya tokkoof baay'ee murteessaafi barbaachisaadha. Mootummaanis karoora kana irratti xiyyeeffachuu qaba.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishaniidha.

Lafa gabaa namoonji baayyee keessatti argamanidha. Isaanis wantoota isaan barbaachisu bituuf kan dhufaniifi daddaaltonni ammoo oomisha isaanii gurgurachuuf kan dhufanidha. Oomishni jiru ammoo kanneen akka qullubbii diimaa, ximaatima, zayita nyaataafi kanneen biroodha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Kun qodaa mana keessatti itti fayyadamaniidha. Qodaan kun pilaastikii irraa kan hojjetame ta'ee, bifa magariisa ifaa kan qabuudha. Nyaata itti qopheessuuf, bishaan itti kuusuuf, akkasumas wantoota garaa garaa keessa kaa'uuf kan fayyaduudha.

Bakka kanatti kan arginu dargaggeessa bareeda uffata aadaa Oromoon faayamee jiru akkasumas dargaggeessi kun fuullee ijaa godhatee akka jiru ta'uu isaati. Dabalataan dargaggeessi kun rifeensa dheeraa fi miidhagaa akka qabu agarsiisa.

Manni xiqqoon kun, meeshaalee kan akka; muka, dhagaa, citaa margaa fi wantoota biroo irraa kan hojjatame yoo ta'u, manni kun mana dhugaatiin bunaa bifa aadaatin qophaa'e itti gurguramuu dha. Itoophiyaa keessatti adeemsi bunni ittiin qophaa'u adeemsa adda ta'e qaba.

Manneen jireenyaa waraanaan yookan balaa uumamaa kanneen akka obomboleetti cimaafi rooba cimaan manca'e. Namoonni manneen jijjigan keessa dhaabachuun namoota miidhaan qaqqabe sakatta'aafi barbaadaa jiru. Fuuldura kanatti, Dargaggeedsi uffata adii uffatefi duuba isaatti immoo namichi qoobii diimaa keewwate ni mul'ata.

Meeshaaleen miidhaginaa kanneen namni tokko ittiin qaama isaa bareeffatu kan dibatamaniin ala meeshaaleen wantoonni dibataman sun keessa kaa'aman mataan isaanii hedduudha. Keessattuu dubarootaaf meeshaaleen akkanaa waan baramaa fi beekamaa ta'edha

Raayyaan ittisa biyyaa kan nageenya naannoo fi biyyaa eegan yoo ta'u, naamusa isaanii haala gaariin hojii irra oolchuuf leenjiin isaan barbaachisa. Kanaafuu humni waraanaa mootummaa federaalaa kunneen leenjii fudhachaa jiru.

Fakkii qaruuraa dhugaatii alkoolii baatee jiruudha. Qaruuraan kun dhugaati halluun isaa qaruuraa kana keessaa hin mul'anne qabatee jira. Cinaacha qaruuraa kana irratti suura gosa adda addaatu jira. Qaruuraan kun minjaala dhagaa irra jira.

Dubartiin ni mul'atti. Dubartiin huccuu haalluu bulee qabu uffattee jirti. Dabbasaan mataa ishee gurraacha. Gurri ishee gara tokkoon kan mul'atu yoo ta'u, kan gara biraa immoo hin mul'atu. Meeshaalen garagaraa fuuldura dubartii kanaatti ni mul'atu.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Barreeffama iddoo kanatti beeksifadhaa jedhutu Afaan lamaan barraa'ee maxxanfamee jira. Dabalataan, barreeffamni gurgurtaa irra jirra jedhu ni jira. Fakkiiwwan wantoota garagaraa yemmuu mul'atan gadjallaan lakkoofsi bilbilaa barreefameera. Gara duubaan baalli biqiltuu ni mul'ata.

Mana amantaa Kiristaanaa kan Ortoodoksii yookiin kan Kaatoolikiitu mul'ata. Manni amantaa iddoo namoonni itti waaqa isaaniif galata galfataniifi cubbuu isaanii itti himataniidha. Samii qulqulluu duumessa hin qabneefi biiqiltuu magariisatu oddoo keessatti mul'ata.

Dubartoota baayyatanii walitti nammanii shubbisaa jiraniidha. Dubartoonni kunneen keessaa kaan uffata aadaa uffachaa kan jiran yoo ta'u kaan immoo uffatuma biraa kan aadaa hin taane uffachaa jiru. Dubartoonni kunneen harka isaanii walitti rukutanii faarfachaa jiru.

Nama farda qabatee dhaabbatuu fi farda uffataan faayameetu jira. Namichi bullukkoo adii uffatee kan jiruu fi mataa isaatti uffata maratee kan jiruudha. Duuba isaatti lafa holqa qabuu fi biqiltoota muraasa ta'etu jira.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Mana guddaa ta'ee fii mana amantaa kan fakkaatudha. Keessattuu fannoo balbala isaa irraa qabaachun mana amantaa akka ta'e sirritti kan mul'isuudha. Namoonni hedduun fuuldura manichaa kan jiraniidha. Manichi bifa ammayyaawaa ta'een kan ijaaramee dha.

Namootni bakka tokkotti walitti qabamanii ni mul'atu. Duuba namoota kanneenii manni ni jira. Akkasumas, duuba namoota kanneenii iddoon seensa fi bahiinsaa ni mul'ata. Namootni muraasni kolfaa jiru. Namoonni kunneeni mana dhagaa irraa ijaarame fuuldura jiru.

Jaalalli hamma dhumaatti kan jedhu kitaaba nama Kehaaddis Alamaayyoo jedhamuun barraa'e yoo ta'u, ktaabni kun asoosama waa'ee jaalalaa yaada dubbistootaa keessatti kan kaasudha. Kitaabni akkasii namoota miiraa fi yaadaan miidhaman fayyada.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Qamadii yookan garbuu daraaree biilaa baase. Erga abaaboo yookan daraaraa ofirraa harcaaseen booda ni asheeta. Asheenni isaa harka irratti sukkuummamee yookiin waaddamee sooratamuu ni danda'a. Fageenya irraa hurufni bal'aan ni argama.

Namoota uffata aadaa Oromoo gosa adda addaa kan halluun isaa illee adda adda ta'e uffatanii malkaatti irreeffachaa jiraniidha. Namoota malkaatti irreeffachaa jiran keessaa dubartoonni sadii marga lalisaa qabatanii malkaatti siqatanii jiru.

Namootni naannoo kana ni jiru. Namootni lafa keessaa biyyee qotanii baasun bakka tokkoo gara bakka biraatti geessaa jiru. Fageenya irraa manni ni jira. Akkasumas, mukkeen gurguddoo fi xixiqqoo ta'an hedduun kan jiraniidha.

Biyya keenyatti yeroo durii itoo fal'aanni sibiilaa hindhufin namoonni hedduun fal'aana muka irraa hojjetamu fayyadamuudhaan nyaata isaanii nyaachaa turan. Hanga har'aattis mana nyaataa nyaata aadaa dhiyeessan keessatti iddoo baay'eetti hojiirra oolaa jira.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Suuraa callee alaabaa abbaa Gadaa kan halluu gurraacha, diimaafi adii qabuun faayyameedha. Calleen kun callee mormatti hidhatamu gosa lamaadha. Calleen kun lamaan danaan isaan ittiin hodhaman adda adda yoo ta'u baay'ee bareedu.

Naannoon qilleensa namatti tolu qabu tokko, bakka bashannanaa ta'uun sammuu dhala namaa bohaarsuuf kan gargaarudha. Bakki kun manneen hedduu ijaaramee jiru kan qabu yoo ta'u, innis akka bakka boqonnaa fi daawwannaatti kan gargaarudha.

Dubartii Oromoo uffata aadaa Oromoo Shawwaa uffattee marga lalisaa harka isheetti qabattee jirtuudha. Dubartiin kun rifeensi mataa ishee baay'ee dheeraa yoo ta'u shaashii magariisa itti hidhattee jirti. Uffati dubartiin kun uffattu halluu diimaa qaba.

Namoota sadi kutaa barnootaa keessa taa'anii jiraniidha. namoonni kunniin teessoorra taa'anii macaafa banatanii dubbisaa jiru. kutaan isaan keessa Jiran halluu adii Kan qabu yoo ta'u gabateen barreeffamni halluu diimadhaan irratti barreeffame fuulduraa isaanii jira

Barattoonni hedduun harka isaanii ol kaasaa jiru. Barattoonni daree keessatti teessoo irra taa'anii kan jiraniidha. Akkasumas, barattoonni hundi isaanii huccuu walfakkaataa uffatanii kan jiraniidha. Teesson barattoonni irra taa'an ni jira.

Kuni kitaabaa 'Meettoo' jedhamuu fi seenaa gootota Oromoo of keessaa qabuudha. Namootni gootota Oromooti jedhamanii yaadaman hedduun fakkiidhan kitaaba kanarratti kan argamaniidha. Kitaaba kanarratti barreeffamni afaan Oromootin barreeffame ni jira.

Kun waajjiraa fi meeshaalee waajjira keessatti argamaniidha. Keessi waajjira kanaa bifa ammayyaatiin kan hojjetameedha. Meeshaaleen kanneen akka minjaala, barcuma, meeshaalee elektirooniksii fi kanneen biroo waajjira kana keessatti argamu. Akkasumas, abaaboon namtolcheen miidhaginaaf kaa'amee jira.

Doozarii makiinaa caccabde olkaasaa jirutu mul'ata. Goomman doozarii kanaa sibiila irraa kan hojjatameedha. Makiinan bifni ishee diimaa ta'e tokko ol fannifamtee jirti. Dudduuba doozarii kanaa mukkeen ni jiru. Duumessi ni mul'ata.

Bunni gosa dhugaatii keessaa tokko ta'ee, dhugaatii baay'inaan dhugamuudha. Biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'ee kan beekamuufi kan dhugamuudha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee, mukaa'ummaa irrisuuf yookiin siyaa'ina sammuu isaanii dabaluuf buna dhugu.

Yaadannoon wantoota yookiin baruuf barsiisuu keessatti gargaaran keessaa isa tokkodha. Yaadannoon kunis, dhalli namaa waan tokko irratti barreessee olkaa'uuf baay'ee gargaara. Keessaattuu sirna baruuf barsiisuu keessatti, baratoonni waan barsiisan isaanii jedhee irratti qabatu.

Sirna beekkamtii kennuu nama maqaan isaa Yooseef Gabrawald jedhamu irratti suuraa kaafameedha. Barreeffama afaan Amaariffaan barreeffame kan ofirraa qabuu fibnamoota lama wal maddii dhaabbatanii suuraa ka'an kan mul'isuudha fii shurraaba of harkatti qabatanii dhaabbachaa jiru.

Harmeen waan hundaa namaaf taati! Harmeen kun keeshaa kuntaala jedhamu keessaa midhaan namaaf safaruuf kan jirtudha. Duuba ishee immoo namoonni danuun taa'anii jiru. Isheen immoo jilbeenfattee miira gammachuudhaan midhaan gurgurti.

Biqilaa baala hin qabne kan mataan isaa damee isaan haguugamee jiruudha. Biqilaan kun naannoo dhagaa gaara jala jiru irratti guddatee jira. Naannoo biqilaa kanaa kattaawwan baay'een gaara irraa gara goodaatti caccabanii argamaa jiru.

Teessuma tokko minjaala cina taa'aa jiruudha. Teessumni kun faana shan kan qabu yoo ta'u tokkon tokkoo faana isaa golollee qaba. Akkasumallee teessuma kana cinaan minjaala tokko irra 'laaptooppiin' xiqqaan tokko jira.

Addunyaan yeroo ammaa namoota hojii garaa garaa hojjetan badhaasota adda addaa qopheessuudhaan jajjabeessiti. Akkasumas biyyi keenya Itoophiyaanis waanta akkasii kana irratti xiyyeeffattee hojjechaa jirti. Namoota Weelluu, Fiilmii, Diraamaa, Ispoortiifi Siyaasa keessatti akkasumas warreen hincaqafamne keessatti dhiibbaa guddaa geessisan badhaasuu edda eegaltee bubbulteetti.

Nanni barnootaa biyya kana keessatti bakkeewwan hedduutti ijaaramaa jira. Manneen barnootaa kunneen ijaaramanii faayidaa barbaadamaniif ooluu irratti argamu. Naannoowwan manni barnootaa itti ijaaramee hinbeekne keessatti hojii boonsaatu akka mootummaatti yeroo ammaa hojjetamaa jira.

Namoonni ni mul'atu. Namoonni ba'aa baatanii deemaa jiru. Manneen ni mul'atu. Konkolaatan ni jira. Uffatni haalluu garagara ta'e ni mul'ata. Daandin ni jira. Samiin ni mul'ata. Namichi tokko taa'aa jira.

Dubartiin kuni uffata aadaa Oromootin faayamtee bareeddee kan jirtuu fii bareeddina uumamaatin kan miidhagdee jirtuudha. Calleen morma ishee irra jiru kun kan bareedu fii bifa keelloo ta'e kan qabuudha. Duuba ishee mucaan dhiiraa uffata diimaa uffate tokko ni mul'ata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura nama siyaasaa Itoophiyaati. Namni kun maqaan isaa Professor Birhaanuu Naggaa kan jedhamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana ministeera barnootaa Itoophiyaa ta'un tajaajilaa jira. Namni kun, paartii siyaasaa mormaa hundeessee karaa nagaan socho'aa jira.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Meeshaan manaa kun, siree jedhamuun beekama. Sireen kun haalluu adii kan qabuu, baay'ee bal'aa fi hirkoo guddaa kan qabu yoo ta'u, hedduu bareeda. Sireen kun, mana ammayyaa baay'ee bareedaa ta'e keessa kan jiru yoo ta'u, sireen ciisichaaf fayyada.

Konkolaataa guddaa argaa jirra. Innis kan fe'umsa uummataa yoo ta'u , namoota fe'ee bakka tokkoo gara bakka biraatti geessuuf kan nu tajaajiludha. Innis halluu gosa gara garaa kan qabudha. Fakkeenyaaf cuquliisa, gurraacha fi kanneen biroodha.

Mna nyaataa akka ta'eedha kan mul'atu. Iddoon harka itti dhiqatan fuuldura mana nyaataa kana kan jiruu fii teesson irra taa'an walirratti kuufamee kan olkaawwameedhaa. Dhiira tokkoo fii dubartiin tokko ni mul'atu.

Kun siidaa mootummaa abbaa irree Itiyoophiyaa duraanii mootii Minilikii 2ffaadha. Minilik 2ffaan sirna mootummaa dhaala gonfoo mooticha Solomooniitiin Itiyoophiyaa kan tureedha. Mataa isaatti gonfoo guddaa godhatee, kaabbaa mootummaa isaa uffatee jita.

Konkolaattoonni kun walitti bu'uudhan miidhama cimaa keessa wal galchee jira. konkolaataa adii tokkoon kun kan mootummaa ykn kan miti mootummaa kan taheedha. konkolaataa inni guddaa diimaa tahee sun ammoo kan nama dhuunfaa ykn kan abbaa qabeenyaati.

Meeshaaleen kun, meeshaalee waraanaa lafa irraa guguddoo kan akka taankii, dishqaa fi kanneen biroo konkolaataa irra fe'amanii jiranii dha. Meeshaaleen waraanaa kun kan humna waraanaa Itoophiyaa yoo ta'an, alaabaa Itoophiyaa of irraa qabu. Humni waraanaa Itoophiyaa, humna waraanaa Afriikaa guddaa keessaa isa tokko dha.

Kun mana gurgurtaa uffataa fi kopheeti. Uffatni shamarranii, surreen gosti garaa garaa hargoggee boca namaa mudhii gadi qabdutti uwwifamee dhaabamee jira. Akkasumas, kopheen gosti garaa garaa uffata kana irra kaa'amee jira.

Shamarree bareedduu uffata adii kuulan faayame uffattee soofaa irra taa'aa jirtu. Rifeensi ishee haalan bareedee iddoo lamatti addaan ba'uun duubatti gadhiifamee jira. Dudduuba isheetti maraan abaaboo bifa gara garaa qabu lafarra taa'ee jira.

Iddoon kuni iddoo gurgurtaa kuduraaf fuduraati. Kuduraaf fuduraan kunniin kanneen akka Muuzii, Avokaadoo, Loomii, Paappayyaa fa'atu argama. Kuduraa fii muduraalen kunniin madaabaraa irratti olkaawwamanii kan jiran yoo ta'u Loomin kan biraa immoo saafaa xiqqoo keessatti kuufamtee olkaawwamteerti.

Meeshaan kun, meeshaa qonnaati. Meeshaan qonnaa kun faayidaa oomishaalee qonnaa garaa garaa calleessuuf fayyadu yoo ta'u, sibiila haalluu gurraacha dibame irraa kan qophaa'e dha. Calleessuu jechuun, oomisha midhaanii wantoota akka haftee oomishaa irraa adda baasu dha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Iddoon kuni iddoo seena qabeessa injiffannoo Adawaa sababeeffachuun kaantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate aadde Adaanach Abeebeetin kan ijaarameedha. Naannoo kanatti iddoon taa'anii aara galafatanii fi mukkeen muraasni akka jiran ni mul'ata.

Dibaabeen dhala namaatiif meeshaa bu'aa guddaa kennaa jirudha. Meeshaan kun yeroo bokkaan roobu namoonni ofarkaa qaban ofirra qabatanii deemuudhaan bakka yaadan sana dhaqu. Itoo meeshaan kun hinjiru ta'aateetii namoonni yeroo roobni roobu hojii isaanii dhaabuudhaan kisaaraa keessa galu ture.

Fakkii kana irratti kan argamu yookiin mullatu suuraa gamoo ijaarsa irra jiru yammuu tahu; gamoo kan irras namoonni hedduun ijaarsaaf yaabanii irra akka jiran fakkii namatti agaraiisu akka tahee irra hubanna.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hin nyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Kuduraa fi fuduraalen garagaraa ni jiru. Kuduraa fi fuduraa akka Muuzii, Paappayyaa fi Maangoo fa'a ni mul'atu. Muuzin qoqqoodamuun gadi rarraafamee hidhamee jira. Haala mijataa ta'een toora qabsiifamanii olkaawwamanii jiru.

Namoota lama harka isaanitti biqiltuu walitti qabame qabatanee jiraniidha. biqiltuun isaan harkatti qabatan Kuni maqaan Isaa chaatii yookaan jimaa jedhama. biqiltuun Kuni Kan nyaatamu baala Isaa gara kichuu ta'e yoo ta'u faayidaan Isaa sammuu namaa si'eessuudha.

Bakki kun waajira hojii tokkodha. Waajira kana keessa bakka taa'umsaa namoonni irra taa'anii hojjataniifi laaptoopii ittin hojjatan minjaalarra banamanii taa'antu jiru. Duubarraan immoo foddaa ifaa ta'ee gara alaa nutti mul'isutu jira innis bakki kun gamoo guddaa ta'uusaa agarsiisa.

namoota baayyatanii sirbaa jiran argaa jirra. isaanis uffata wal fakkaataa kan ta'e gosa tokko uffatanii kan jiranidha. meeshaalee qabatani ittiin sirbamu of harkaa kan qabanidha . fakkeenyaaf kanneen akka gaachanaaf uleeti.

Gonfoo halluu keelloofi diimadhaan hojjatameedha. gonfoon kun mana amantaa ortodoksii keessatti namoonni aangoo qaban Kan mataatti godhatan yoo ta'u namumti hundi godhachuu Kan hin dandeenyedha. barreeffamni"jaalala mootii"jedhufi "Akka mootii dureessaa olqabaa hiiketti!" Kan jedhu barreeffamee mul'ata.

Inni kun namicha suufii uffatee galma wayii keessa taa'aa jiruudha. Namni kun pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaati. Barreeffamni filatamuu namicha kanaa mul'isu karaa oliitiin barreeffamee jira. Galma inni keessa taa'aa jiru barcumni kaan duwwaa jira.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Namoonni kun lamaan baay'ee kan bareedanii fi baay'ee kan miidhaganiidha. namoonni kun lamaanuun bifti isaanii diddiimoo kan ta'aniidha. akkasumas namoonni kun lamaan viidiyoodhaan waraabbii geggeessa kan jiruudha. namoonni kun lamaanuun isaanii rifeensi mataa isaanii baay'ee gurraacha kan taheedha.

Kopheen kun, kophee miilaa haalluu cuquliisa qabuu dha. Kopheen kun jalli isaa pilaastika jabaa haalluu keelloo qabu irraa kan hojjatame yoo ta'u, kophichi gogaa irraa hojjatame. Gogaan kopheen kun irraa hojjatamee kun, gogaa bineeldotaa warshaa keessatti qophaa'e dha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistuufi addunyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Ijoolleen kunneen, barattoota barnoota sadarkaa jalqabaati. Ijoolleen kunneen uffata seeraa haalluu magariisa qabu kan kaawwatanii jiran yoo ta'u, bishaan burcuqqoo keessatti qabatanii hiriiranii osoo ayyaana qulqullina eeggachuu akka addunyaatti kabajamu kabajaa jiranii mul'atu.

Dubartiin kun dubartii diimtuu baay'ee bareedduu fi miidhagduu furdoo kan taateedha. akkasumallee dubartiin baay'ee gammadaa kan jirtuudha. dubartii diimtuu furdoo kun teessee buna jabanaa keessaa shiniitti buusaa kan jirtudha. dubartiin kun uffannaan ishee uffannaa aadaa kan taheedha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun guddachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Abbootiin amantaa namoota barnoota amantaafi aangoo Mana amantaa keessatti qabaniifi Mana amantaa gaggeessaniidha. Abbootiin kun hojii biyya lafaa kana tuffachuudhan namoota Mana amantaa keessa galanii sirna waaqeffannaa gaggeessaniidha. Namoonni kun, namoota hojii gaariifi qajeelaa ta'e hojjachuu jaalataniidha.

Saanduqa wantoonni dunkaana keessaa tokko tokko itti gurguraman kan halluu isaa gama tokkoon cuquliisa ta'ee gama biraan immoo makaa halluu cuquliisaa fi kan biroo ta'eedha. Saanduqni xiqqaan kun danaa roga arfee qaba.

Raafuun maraa gosoota kuduraalee keessaa tokko ta'ee innis kan oomishamu naannoo manaatti keessattuu naannoo baadiyyaattidha. Biqilaan kun gosa raafuu isa diriiraa waliin waan wal fakkaatuuf nama hedduun jaallatama. Raafuun maraa baay'ee mi'aawa.

Maashina waraqaa yookiin barreeffama baay'isuuf tajaajilu. Innis bifaan gurraacha yemmuu ta'u waraqaa halluun baay'isuuf tajaajila. Waraqaa hanga baay'isuu qbu yookiin ajaja karaa furtuu dirra irraa mul'atuun galchuun ni danda'ama. Maqaan isaa eepsoon jedhama.

Namoonni mana yeroo ijaarratan haalaa fi boca garaa garaatiin ijaarratu. Manni kun dhagaa irraa kan ijaarame yoo ta'u, kellaa dhagaa, simmintoo fi sibiila irraa hojjetameen kan marfamee jirudha. Gulantaa lama qaba.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Masoobiin, Meeshaa midhaan bilchaataa kanneen akka buddenafi daabboo keessa olkaa'aniidha. Innis migiraafi shutaa goggogaa irra kan dha'amuudha. Kana malees, yeroo ammaa kanatti kuulota halluu babbareedoo adda addaa walitti makuun dha'uun ni danda'ama.

Mana nyaata Tsaggaa kan jedhutu Afaan Amaaraan barraa'ee mul'ata. Mana nyaatichaa fuuldurattis namoonni lama mucaa xiqqaa tokkoofi harmeen walbiraa taa'aa jiru. Isaan duuba dargaggeessi tokko achi garagalee addaan bargaaffatee taa'aa jira.

Dubartii mana hodhaa uffataa keessatti uffata teessoo isaa irra godhaa jirtuudha. Dubartiin kun kofoo halluu gurraacha qabu uffattee kan jirtu yoo ta'u rifeensa mataa ishee haalaan dha'attee jirti. Naannoo dubartii kanaa uffata baay'etu jira.

Sibilaa wantoota akka biloonii konkolaataa, biskileetii fii k.k.f ittiin hiikuu fii ittiin hidhuuf kan tajaajiluudha. Meeshaa walfakkaataa lamatu iddoo tokkotii mul'ata. Fiixee lamaaninuu boca akka qubee 'U' ta'e kan qabuudha.

Hantuunni akka biyya keenyaatti uumama baay'ee balaaleffatamaadha. Meeshaalee mana keessaafi gosoota nyaata garaa garaa nyaattee balleessiti. Kanuma irraa ka'uudhaan uummanni biyya kanaa qoricha farra ishee ta'e gabaa irraa bituudhaan laateefi ittiin ajjeesee dhabamsiisa.

Hurunguun gosa allaattii koochoo qabaattee balaliitu keessaa tokko yoo taatu, bifa shumburii hadurree fi fuula ishee kan qabdudha. Hurunguun kun hantuutaa fi wucoo handaaqqoo adamsitee kan nyaattudha. Simbirroota biroos ni nyaatti.

Mana keekii Eenirikooje jedhamu Afaan Amaaraafi Afaan Ingiliffaan barraa'ee jira. Fuuldura isaatti immoo namoonni ja'a keekii bituuf dhaabatanii dabareen eegaa jiru. Namoota ja'an mul'atan keessaa lama shamarran yemmuu ta'an arfan hafan immoo dhiirota.

Namoota lama kanneen lafa midhaanii misoomsaa jiraniidha. isaan keessaa inni tokko uffata diimaa uffatee qotaa Jira inni tokkommoo wayyaa diimaafi gurracha uffatee hojjachaa jira. lafti isaan qotan Kuni biqiltoota sararaam dhaabuuf yoo ta'u Kan jallisii irratti hundaa'eedha

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Haadha midhaan soraa jirtudha. Isheenis ofirra gadi teessee huccuu dheeraa lafarra aftee gosa midhaanii qamadii kan soraafi guuraa jirtudha. Duuba isheettis mana citaa irraa hojjatamefi dallaa isaanii mukkeen irraa hojjatametu jira.

Gosa dhugaatii farsoo jedhamudha. Farsoon biyya keenyatti dhugaatii baay'ee beekamaa ta'edha. Mana dhugaatii xixiqqootti kan argamuufi yeroo qophii garaagaraa kan akka cidhaa akkasumallee yeroo ayyaanaa manatti kan qophaa'udha. Farsoon gosa dhugaatii alkoolii qabudha.

Meeshaaleen kun, meeshaalee manaati. Meeshaaleen manaa kun, teessoowwan soofaa jedhaman uffata furdaa irraa hojjatamanii fi haalluu diimaa dibamanii jiran yoo ta'u, kana malees minjaalli fi saanduqni mi'oota keessa kaawwatan muka irraa hojjatames ni jira.

Bakka yookiin suuqii meeshaaleen elektirooniksii garaagaraa itti gurguramanidha. Kan akka bilbila harkaa, laaptooppii sa'aatii harkaafi meeshaalee akkasii kanneen biroo haala ija namaa hawwatuun banamanii gurgurtaaf akka mul'atanitti kan taa'anii jiranidha.

Shamarreen lama uffata aadaa gar-tokkeen isaa adii fi bifa wlmakaa qabu uffatanii mormaa fi gateettiin walitti hirkatanii dhaabachaa jiru. Rifeensi shamarree tokkoo filamaafi olka'aa yemmuu ta'u kan ishee biroo gara duubatti ciibsitee jirti.

Sagantaan akka biyyaatti nyaata walmadaalaa daa'imman hundaaf jedhu daa'imman hedduudhaaf hundeeffamni isaa qaqqabinsa si'ataa fiduu danda'a. Kanaaf sadarkaa maatii irraa kaasee hanga biyyaatti dhukkuboota dhabinsa kanaatiin dhufan dhabamsiisuun faayidaa guddaa qabaachuu danda'eera.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Namoonni baay'en walitti bahanii marga jiidhaa harka isaanitti bahanii waaqa isaanii galateeffachuu fii kadhannaadhaf lafa bosonni jirutti bahan. Namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii jiran kana keessaa lama daa'immani akka ta'an arguun ni danda'ama.

As irratti kan mul'achaa jru daandii asfaaltii fi bosona gobbuu magariisa uffatee jiruu dha. Daandii kana irras lubbu qabeeyyiin deemaa jiru. Daandiin asfaaltii balaa tiraafikaa ittisuuf barbaachisaa moo barbaachisaa miti?

Mana kuusaa kitaabotaa fi barruulee garagaraati. Kitaabonni hedduun ni jiru. Namni tokko kitaabota ilaalaa jira. Harka isaatti waraqaa qabatee kan jiruu fii dugda isaatti boorsaa baatee jira. Kitaabonni iddoo kuusaa isaanii sirnaan kan taa'anii jiraniidha.

Namootni teessoo irra taa'aa kan jiranii fi gaaddisni naannoo kanatti kan jiruudha. Teesson namootni irra hin teenye ni jiru. Mukkeen naannoo kana kan jiranii fi gaaddisa namootaf kan ta'aniidha. Manneen naannoo kana ni jiru.

Fuudhiifi heerumni jiruufi jireenya dhala namaa keessatti wanta murteessaadha. Missirroowwan asirratti arginu kunis baay'ee waan gammadan fakkaatu. mana baay'ee bareedu keessatti miinzolii isaaniin marfamanii sirbaafi gammadaa kan jiran ta'uu isaanii hubachuu ni dandeenya.

Mi'eessituu gosa garagaraa iddoo tokkotti walitti qabatanii jiraniidha. Mi'eessituun kunniin gurgurtaaf Kan dhiyaatan yoo ta'u faayidaalee gosa garagaraa qabu. mi'eessituuwwan kana yemmoo shiroon daakkamu yookaan barbareen daakkamu itti makuudhaan Akka mi'aaniif itti fayyadamu dandeenya.

Shamarree bareedduu diimtuu uffata aadaa Oromoo naannoo Harargeetiin faayamte yookan miidhagdetu argama. Adda ishee irratti callee hidhattee harka irratti meeshaa aadaa qabattee seeqaa ilaalcha qalbii nama hatuun na ilaalaa jirti.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii ortodoksii yoo ta'aan mana amantaa isaanitti argamanii jiru. Manni amantii kun alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa of irraa kan qabudha. Amantiin kun akka biyya Itiyoophiyaatti hordoftoota hedduu qaba.

Suuraa lukkuuwwan hedduu bakka itti kunuunfaman keessa walitti maxxananii ta'aa jiraniidha. Lukkuuwwan kunneen baay'een ilaanii kormaa yoo ta'aan baalleen isaanii halluu adda addaa qaba. Lukkuuwwan kunneen mana akka gojjoo keessa jiru

Abidda irratti naannoo keenyatti dinnichi sukkaaraa kan jedhamuu yemmuu waaddaamaa jirutu mul'ata. Innis gosoota kuduraa keessaa tokko ta'ee mi'aa addaa kan qabuudha. Kana malees, Duuba isaatti baadiyyaa manneen jireenyaa walirraa fagaatanii jirantu mul'ata.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti taasisu yookiin godhuudha. Sochiin kunis kan godhamuuf, dhalli namaa fayyummaa isaa yookiin jabeenya qaama isaa argachuuf kan godhaniidha. Gosa ispoortii keessaa inni tokko dorgommii kubbaa milaati.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa aasxaa yookaan agarsiistuu wanta tokko yookaan ammoo bakka tokkoo yoo ta'u kan nuti asirratti argaa jirru kun ammoo kaartaa aafrikaati barreefama Tokkummaa Aafrikaanota jedhudha.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Iddoo kanatti biqilaa bareedaa fi miidhagaa bifti isaa magariisa kan baay'ee namatti toluu fi kan nama hawwisiisu kan taheedha. biqilaan kun baay'inaan argamaa kan jiruudha. biqilaa kun dirree bal'aa diriiraa tahe irraa kan jiruudha.

Gundoon meeshaa mana keessaa itti fayyadamnudha. Meeshaan kun akka aadaatti durii kaasee uummanni keenya itti fayyadamaa har'a gaheera. Gundoon citaa irraa kan hojjetamu yoota'u fayidaalee kan akka midhaan ittiin soruufi callaafi waantota kana fakkaataan ittiin baachuudhaaf nama fayyada.

Barcumni muka irraa tolfamu duratti jaarsolii dadhaboof, maanguddootaaf, namoota araaraaf fi angafootaaf kan kennamudha. Taa'umsi kun akka hambaa seenaattis kan ol kaa'amuu fi kan kabajamudha. Taa'umsoota shanan kana keessaa afur barcumadha.

Irreecha jechuun aadaa waaqeffannaa uummata Oromoo waggaa waggaan malkaatti bahamuun uumaa rabbii kadhatanidha. Irreechi hawaasa Oromoo biratti ayyaana baayyee guddaa fi hordoftoota lakkoofsaan hedduu ta'aniin magaalaa finfinnee fi bakkeewwan birootti kan kabajamudha.

Akkuma qaroominni dabalaa dhufeen dhugaatiiwwan garaa garaa waarshaa keessatti oomishamanii dhufuu jalqaban. Dhugaatiiwwan kunneen kan nama macheessanii fi kanneen nama hin macheessine ta'uu ni danda'u. Dhugaatiiwwan saanduqa kana keessa jiran biiraadha.

Halluun manaa fi waantota dibuu danda'u, bishaaniin bulbulamuu kan qabudha. Fakkiin qajeelfama halluu manaa fi meeshaaleetti dibuu as irratti nuuf kennamee kan jirudha. Kunis ijoollonni yeroo baay'ee fakkii irraa barachuu waan jaalataniifidha.

Fakkii kana irratti kan argamu loogoo bakka bu'umsaa yuuniversiitii Wallaggaa yammuu ta'u; yuuniversiitiin Wallaggaas Lixa Oromiyaatti kan argamuu fi bara as dhiyoo keessá yuuniversiitii guddina irra jiruu dha. Loogoon isaaniis kan fakkii kana irratti argamuu dha.

Daa'imman bakka tokkotti walitti qabamanii suuraa ka'aa jiru. Isaan keessaa muraasni kan dhaabbatan yoo ta'u hedduun isaanii immoo taa'aa kan jiraniidha. Duuba isaanii mukni fi sararri daddabarsa ibsaa kan jiruudha.

Vaayibarii kan jedhamuu kan halluun isaa dhiilgee gara magaalaa ta'ee fi bocni isaa rog-arfee garuu marfamaa kan ta'edha. Kunis gosa sooshaal miidiyaa kan odeeffannoo bifa barreeffamaan nuuf kennudha. Miidiyaa kana fayyadamtee beektaa?

Dunkaanni iddoo yookiin bakka oomishni dhumatoon kanneen akka saamunaa faa'a itti gurguramuudha. Dhalli namaas jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila kana bitee itti fayyadamuuf, gara dunkaanaa kan deemuufi achiis mi'a barbaade argatee kan bitatuudha.

Muuzii nyaataa baay'ee baataa isaa irra kaawwamee cina daandiitti gurguramaa jiruudha. Naannoo muuzii kanaa namootni baay'een deemaa jiru. Akkasumallee daandii gurraacha irra konkolaataan adda addaa bitaa fi mirgatti deemaa jiru.

Harreen maasaa keessa deemtee dheedaa jirti. Qamadii muraasni ni mul'ata. Ba'aan harree kana irra ni jira. Qamadiin daalachaa'ee jira. Mukkeen hedduun dudduuba harree kanatti ni mul'atu. Harreen tuni ol jettee hin jirtu.

Mana nyaataa cina daandii jiru kan keenyan isaa irra suuraawwan gosa hedduun maxxanfamanii jiraniidha. Mana nyaataa kana jala namoonni muraasni ta'aa jiru. Akkasumallee naannoo mana nyaataa kana cina daandiin meeshaan bishaan kuusu jira.

Anaanaasiin gosoota fuduraa keessa isa tokko ta'ee mi'aa addaa kan qabuudha. Anaanaasiin otoo haadhoo mukaa irraa hin citin lafa taa'ee jira. kana malees baalli fi muka jirmi isaa gogaa ta'e ni mul'ata.

Waciitii callee fii migira ofirraa qabu agarsiisudha fii siiraamikii irra olkaawwamtee jirtuudha. Calleen kuni haalluu adii, diimaa fii gurraacha kan qabduu fii migirri immoo haalluu diimaa fii magariisa akka qabu kan agarsiisudha.

Namni kun Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa jedhama. Aartist Aliin aastistoota sirboota afaan Oromoo jalqabaa keessaa isa tokkodha. Sirboota dhibbaan lakkaa'aman hedduu nama hojjeteedha. Akkasuma illee afaanota biroo nama weellisaa tureedha.

Burtukaanni nyaata firii mukaa irraa argamudha. Burtukaana kana namoonni maloota hedduutti fayyadamuudhaan nyaata kana soorratu. Firee isa keessa jiru meeshaa ittiin mana keessatti cuunfamuutti fayyadamanii nyaataaf oolfatu. Kanaaf dhiyeessiin isaas nyaata heddummachuu qabudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kun meeshaa elektirooniksii dijitaalaa kan mana daldalaatti tajaajiluudha. Meeshaan kun hanga kanfaltii adda baasuudhaan nagahee abbaa kaffaleef kan kutuudha. Ofirraatii qooyyaboota herregaa warra bu'uuraa kan qabuu fi lakkoofsota 0-9'tti kan qabuudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Konkolaataan kun, konkolaataa ijaarsaati. Konkolaataan ijaarsaa kun, biyyee qotuu fi biyyee walitti qabee konkolaataa fe'uumsaa irra kaa'uuf kan fayyadu yookiin tajaajiluu dha. Konkolaataan ijaarsaa kun, humna zayita boba'aa fayyadamuun hojjata yookiin sochii taasisa.

Namni fakkii kana irratti mul'atu kun uffata aadaa uummata karrayyuu uuffatee akkasuma illee waan akka callee fakkaatuun faayamee kan jirudha. Ummanni karayyuu aadaa uffannaa fi hawaasummaa baayye namatti kan qabanii fi aadaa isaanii tifkachuun beekamanidha.

Abbaa manaa fi haati manaa yemmuu oddoo isaanii keessatti biqiltuu kunuunsaa jiran. Abbaan manaa doomaa qabatee lafa dongoraa jira. Haati warraa immoo biqiltuu jalaa aramaa qulqulleessaa jirti. Duuba isaaniitti manni dhoqqee xiqqoon ni argama.

Namoota saditu dhagaa ijaarsaa cinaa dhaabbatanii jiru. Namichi inni tokko luka isaa tokko kottoonfachiisee luka isa tokkoon dhaabbachaa jira. Namootni sadan kunniin huccuu haalluu garagaraa uffatanii jiru. Barreeffamni afaan Amaariffaa dhagaa ijaarsaa san irratti barreeffamee jira.

Daandii magaalaa keessatti ijaaruun nageenya konkolaachiftootaaf baay'ee gaariidha. Konkolaataan daandii Asfaaltii jedhamu irra adeemaa jiru kun carraan balaa tiraafikaatiin miidhamuu isaa dhiphaadha. Sababni isaas daadnii qulqullina isaa eeggate irra deemaa waan jiruuf.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Meeshaan elektirooniksii kun, meeshaa ammayyaa odeeffannoowwan kan akka: guyyaa, sa'atii, ji'a fi bara akkasumas tajaajila bilbilaa dammaqsaa yokin alaarmii jedhamuun kan beekamuu dha. Meeshaan kun, haalluu gurraacha dibamee kan jiru yoo ta'u, elektirikii chaarjii godhachuun hojjata.

Itoophiyaan biyya uummata, saba, sabaa fi sablammoota hedduu qabaachuudhaan beekamtudha. Sabni kunis aadaa fi duudhaa mataa isaa kan qabu yoo ta'u, isaaniis uffataa fi sirbaan kan ibsanidha. Namichi kun uffata aadaa uffatee, eeboo qabatee adeemaa jira.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Dubartiin tun teessee buna buusaa kan jirtu yoo ta'u uffata aadaa ummata itiyoophiyaa uffattee kan jirtudha. uffanni aadaa isheen uffatte halluu akka adii, magariisa, keelloo, diimaa fi kanneen biroo of keessa kan qabudha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Meeshaa shaayii fi bishaan itti danfisan. Inni sibiila irraa kan hojjatamu yemmuu ta'u abidda irraa yemmuu baafamu akka nama hin gubneef qabannoon isaa yeroo baay'ee huccuun qabama. Meeshaan kun banaa isaa balbala fuuldura taa'aa jira.

Namoonni karaa irra imalan ykn adeemaa kan jiraniidha. namoonni kun baay'atanii dugdatti ba'aa wayii baatanii kan adeemaniidha. namoonni kun dubartoota bichaa ykn dubartoota qofa kan taa'aniidha. dubartoonni karaa irra adeemaa kan jiran kun bishaan harka isaaniitti qabatanii deemaa jiru.

Meeshaan kun, meeshaa elektirooniksii yoo ta'u bilbila harkaa jedhamuun beekama. Bilbilli harkaa kun, bilbila ammayyawaa ismaartii jedhamuun beekamu dalagaa hedduu garaa garaa kan akka; bilbiluuf, tajaajila intarneetaa kennuuf akkasumas dubbisuu faadhaaf fayyaduu dha.

Suuraa magaalaa halkan ifaan isaa ifaa jiruudha. Magaalaa kana keessatti daandiin adda addaa kan jiru yoo ta'u biqiloonni magariisni daandii kana cina jiru. Hanqina ifaa irraan kan ka'e magaalaan kun halkan dukkana taatee jirti.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Bakka faayyaan abaaboo gosa adda addaa itti walitti qabamee jiruudha. Iddoo kanatti masooba guddaa tokko keessatti abaaboon daraaraa halluu magariisa qabu walitti qabamee jira. Akkasumallee bakka kana gundoon aadaa adda addaa jiru.

Yeroo ijaarsi manaa bakkeewwan hedduutti gaggeeffamu meeshaalee isaaf barbaachisan guuttachuudhaan hojjetama. Meeshaaleen kun kanneen akka tuubboo bishaanii fa'aa jalqaba galuu yoobaate booda hojjechuun waanta tasumayyuu yaaduuf ulfaatudha. Sababiin isaas mana gatii guddaa itti baasan caccabsuu gaafata.

Geejiba jechuun adeemsa, maamilli tokko bakka tokkoo ka'ee, bakka biraa gahuuf maloota geejibaa addaa addaa fayyadamudha. Maloota kana keessaa, geejibni konkolaataa isa baayyee beekamaa fi yeroo ammaa tajaajila si'ataa kennaa jirudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Kun kitaaba afaan Oromoo maqaan isaa Semmoo jedhamuudha. Kitaabni kun kitaaba seerluga, caasaa, afoola, malleen dubbii, jechama, hiikaafi kanneen biroo barsiisuudha. Barreessaan kitaaba kanaa Addunyaa Barkeessaa Dhinsaa jedhama. Qolli kitaaba kanaa tajaajila kitaabichi kennu ofirraa qaba.

Biqilaan bunaa kun baay'ee naqatee ykn firii godhatee kan jiruudha. bunni kun diimatee jira. akkasumas namichi tokkoo buna kana ciruudhaaf biraa dhaabbachuun harkaan qabee dhaabbachaa jira. bunni dhala namaatiif faayidaa guddaa kan kennuudha. innis madda galii addaa addaaf kan ooludha.

Ululleen meeshaa muuziqaa aadaa kan afuuraa keessaa isa tokko. Ululleen muka shanbaqqoo jedhamu kan keessi isaa holqa qabu irraa kan tolfamuudha. Ululleen uraa afur kan qabu ta'ee afuura qallisee baasuuf tajaajila.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Gosa bineensaa Yeeyyii jedhaman kan gamtaadhaan socho'anidha. Holqa dhagaa kattaa guddaa irra deemaa kan jiranidha. Bifti isaanii saree kan fakkaatuu fi buburree kan ta'edha. Bineensi kun waan argate walumaan kan sooratuu fi bineensa baay'ee hamaa ta'edha. Bineensi kun haala teessuma lafaa akkamii keessa jiraata.

Dubartii sagale-guddistuu qabattee dhaabattuudha. dubartiin Kun rifeensa gurraacha Kan qabduudha. uffanni isheen uffattee jirtu halluu gurraacha qaba. harka ishee Isa tokkoon sagalee-guddistuu qabattee Isa tokko immoo diriirsitee jirti. duuba isheetti konkolaataa halluu adii qabutu Jira.

Namootni ni jiru. Biqiltootni akka Kaarotii, Shunkurtii diimaa, Dinnichaa fi Raafuu fa'a ni mul'atu. Samii keessa duumessi ni jira. Mukkeen tokko tokko fageenya irraa ni mul'atu. Naannon kuni lafa gabaati.

Dubartiin dhaabbattee jirtu ni mul'atti. Harka ishee isa tokkoon mataa irra gootee jirti. Harka isa tokkoon immoo garaa qabattee jirti. Duuba isheetirraa manni ni mul'ata. Dabbasaa mataa ishee huccuu qal'oo ta'een jala isaa hidhattee jirti.

Buufata baaburaati. Namoonni balbala baaburraa irra dhaabbatanii jiru. Baaburri kuni baay'ee dheeradha. Dubartiin takka gamas deemaa jirti. Balballi baaburaa banamaa kan ta'eedha. Dubartiin balbala baaburaa irra dhaabbattee boorsaa harkatti qabattee jirti.

Suura kana irraa kan nuti argaa jirru bakka gurgurtaa kuduraa fi muduraalee yemmuu tahu bakka kanatti kuduraafi muduraa gosa garaagaraa baayeetu argama. Isaan keessaa muraasni burtukaana, maangoo, avokaadoo fi k.k.f'n in argamu

Tiwiitarri, Gosoota Miidiyaa hawaasaa addunyaa irratti beekamaoo ta'am keessaa isa tokko ta'ee iddoo namoonni kanneen akka Aartiistii, Aangaa'oonni biyyaa, daldalaan, rogeeyyiin siyaasaa fi kan kana fakkaatan yaada isaanii baarreefamaafi suur-sochiin itti ibsatani.

Kuduraalee jechuun biqiloota firii isaanii jirma yookaan immoo akka hidda isaaniitti lafa keessatti guddifatan jechuudha. Isaan keessaa tokko hundee diimaadha. Hundeen diimaa kuduraa halluu baayyee diimaa, dhiiga fakkaatu kan qabudha.

namoota baayyatanii dhaabbachaa jiranii fi qaama nagaa kabachiisu poolisoota uffata seeraa isaanii uffatanii uummata kana fuuldura dhaabbachaa jiran argaa jirra. Poolisoonni kunis baayyinaan kan lama ta'an yoo ta'u , uummanni muka jala dhaabbachaa jiru garuu baayyeedha.

Dubartoonni awurooppaa lama haadha biyya hindii kan intala ishee baattee jirtu waliin suuraa ka'aa kan jiranidha. Duuba isaani ammoo namoota danuu kan lamummaan isaanii hindii ta'anidha. Manni yeroo durattii tokkos isaan duuba jira.

Tulluu biqiltoonni magariisni irra dhaabamanii jiran. Tulluun kun daagaan isaa sararamee ijaaramee kan jiru yoo ta'u, daagaan kunis lolaan biyyee gaara kana irraa haree fuudhee akka hin deemneef ittisuuf kan gargaarudha.

1.Suuraan kun kutaa manaa nyaanni itti qophaa'u ayyaana yookaan bashannanaaf faayame agarsiisa. 2.Kutticha keessa gabatee uffata adii uwwifamee nyaatni gosa gara garaa irra jirutu mul'ata. 3.Gubbaa yookaan baaxii kutichaa asiin gadi wantoota calaqqisoo rarra'antu mul'ata.

Haadhoon re'ee foo'aa morma irraa qabdu dhaabattee jirti. Duuba isheetti gaarreen mukkeen magariisaan haguugaman ni jiru. Fiixeen muka laaftoo re'ee irrasn achi ba'ee jiru mul'achaa jira. Samii irratti duumessi ni jira.

Gosoonni allaattiiwwanii hedduutu jiru. Isaan keessaa simbirri cuquliisa jedhamtu kun tokko yoo taatu, simbira atarii marge nyaachuun beekamtudha. Simbira kana qotee bulaan akka jubeetti atarii fi midhaan biroo irraa eega.

Meeshaa suura kaasu yookan kaameeraa jedhamutu jira. Gubbaatti meeshaaleen jijjiirraa tarree galanii jiru. Kaameeraa irraa gara gubbaatiin ibsaan ifaa jira. Bifti Kaameerichaa gurraachadha. Kaameeraan kun kan ammayyaa fi suura qulqullina guddaan kaasuu kan danda'uudha.

Uffata aadaa Oromoo kan jirbii irraa hojjatamee fi kuulan faayame. Uffata aadaa dhiiraan uffatamuudha. Gubbaa isaa irratti kuulli buburreen hodhamee jira. Uffatichi fannoo kafanaan fannifamee jira. Uffanni aadaa ayyaana fi kophiilee garagaraa irratti uffatama.

Konkolaatan midhaan calleessaa jira. Konkolaatan haalluu keelloo ni qaba. Fageenya irraa mukkeen garagaraa ni mul'atu. Konkolaataa irra barreeffamni afaan Ingiliffaatin barreeffame ni jira. Goomman konkolaataa ni mul'ata. Samiin ni mul'ata.

Bishaanii fii Kookaa koollaa tu fakkii kana irratti mul'ata. Barreeffama afaan Aamaariffatu mul'ata. Bishaan liitira lamaa qarshii 25 fii Kookaa Koollaa liitira tokkoo qarshii 65 niin akka bitamuuf gatii gadi buusanii gurgurachuuf yaalaa jiru.

Konkolaataa oomisha sassaabuuf nu tajaajilu kan maqaan isaa tiraaktera jedhamuun beekkamudha. Innis yeroo ammaa kana oomisha ooyiruu irra jiru haamuun Konkolaataa midhaan fe'u keessatti callaafi huuba isaa adda baasuun naqaa kan jirudha.

Biyyi keenya yeroo ammaa hojiiwwan ijaarsaa hedduu irratti bobba'uudhaan dalagaa jirti. Kana irraa kan ka'e hojii dhabummaan hanga tokko xiqqaachuu danda'eera. Kanaaf namoonni hojii barbaadan naannoo akkasii iyyaafachuudhaan hojjechuu danda'u. Akkuma ogummaa ofiitti hirmaachuun bu'aa fidu qaba.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Daraaraa halluu garagaraa qabuufi baay'ee miidhagaa ta'eedha. daraaraan Kuni Kan jiru meeshaa ittiin rarraafatan keessadha. qaamni biqiltuu kanaa yoo magariisa ta'u daraarawwan Isaa garuu adiifi diimaadha duuba daraaraa bareedaa kanaatti Kan argamu waan halluun Isaa adii ta'eedha

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Barreeffamni afaan Amaariffaan barreeffamee fi Ingiliffaan barreeffame ni mul'ata. Fakkiin bilbilaa ni mul'ata. Lakkoofsi ni mul'ata. Haalluu diimaa, magariisa fi adii ta'e ni mul'ata. Fakkii bilbilaa lamatu jira. Fuuldura fi duuba bilbilaatu mul'ata.

Fardeen ayyaana injifannoo adwaa kabajuuf magaalaa finfinneetti hirmaatan. Namoonni farda yaabanii jiran daabee uffatanii shimala qabatanii sirbaa jiru. Namoota farda yaaban irraan gamoon magaalaa Finfinnee ni mul'ata. Fardeen afuru fuulduratti ba'anii mul'atu.

Namoota hedduu uffata koollee magariisa wal fakkaatu uffatanii daandii bal'aa magaalaa Finfinnee keessaa keessa fiigaa jiraniidha. Naannoo namoonni kunneen fiigaa jiran daandiin baaburaa utubaan isaa cina daandii konkolaataa kanaatti argamaa jira.

Namootni uffata seeraa uffatanii tartiiba galanii dhaabbachaa jiru. Hedduun isaanii huccuu wal fakkaataa uffatanii kan jiraniidha. Namootni lama alaabaa biyya Itiyoophiyyaa fi kan mootummaa naannoo Oromiyyaa qabatanii dhaabbachaa jiru. Duuba namoota kanaa bosonni ni jira.

Kun dubartii balfa daandii irraa qulqulleessaa jirtuudha. Uffata hojii isheef ta'u uffattee daandii cinatti balfa walitti qabaa jirti. Balfi walitti qabame baay'een keeshaa garaa garaatti kuufamee daandii cina, dallaa jala kaa'amee jira.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Nam tokko uffata aadaa uffatee naannoo manaatii gara dallaadhan alaatti deemaa jiruudha. dallaan manatti dalleeffamee jiru mukaan Kan ijaarame yoo ta'u dallaa keessatti manneen muraasni ni argamu. namni deemaa jiru Kuni meeshaa albee fakkaatu tokko mudhii isaatti hidhattee Jira.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Namni tokko uffata aadaa uffatee dhaabbachaa jira. Duuba namicha kanaatti faradootni baay'ee ta'an ni mul'atu. Namichi ulee abbaa gadaa harkatti qabatee, gateettii isaatitti hirkisee dhaabbachaa jira. Kooran farda irra ni jira.

Suuraa callee mormaa kan dubartoonni Oromoo yeroo ayyaanaa fi guyyoota addaa kabajan itti mormatti godhataniidha. Calleen kun halluu alaabaa abba Gadaa kan qabu yoo ta'u halluun isaa diimaa, adii fi gurraacha.

Maqaan simbirroo kanaa makoodii jedhama. Lukni ishee gara jalaa diimaa kan ta'ee fi baallen ishee haalluu garagaraa kan qabuudha. Makoodin kuni lafa dhagaa qabu irra dhaabbattee jirti. Lafa dhagaa kana keessa margi magariisni ni jira.

Dhagaan baatirii naannoo humni ibsaa hin qaqqabnetti faayidaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Dhagaan kun faayidaalee kanneen akka baatirii ibsuufi Raadiyoo hojjechiisuu isaan bu'uuraati. Kana irraa ka'uudhaan meeshaan kun dhala namaa wajjin hariiroo yeroo dheeraa qaba jechuudha.

Bakki kun, bakka qonnaati. Bakka qonnaa kanatti, biqiloonni magariisni xixiqqoon facaafaman sararaan yokin tooraan marganii jiru. Biqiloonni kunneen, biqiloota nyaataati. Lafti qonnaa kun, bal'inni isaa hektaara hedduu dha. Lafa qonnaa kana gidduu daandiin ni jra.

Minjaala bareedaa tokko kan mana keessa ta'aa jiruudha. Minjaala kana irra meeshaan 'elekirooniksii' kan 'laaptooppii' jedhamu irra kaawwamee jira. Minjaalli kun mana haalaan baay'ee miidhagaa meeshaalee manaan guute keessa jira.

Mana jireenyaa bareedduu mala aadaan boocamtee wantoota bosona keessatti argaman irraa ijaaramteedha. Manni kun hundeen isaa danaa geengoo ta'ee kan ijaarame yoo ta'u guutuun isaa qaraadha. Naannoo mana kanaa margi magariisni lafa uwwisee jira.

Iddoon kuni iddoo bashananaa daa'immaniiti. Iddo daa'imman kunniin jiranitti immoo bunni danfifamee dhugamuuf waan qophaa'ef daa'imman babbareedduwwan lamaan immoo fuuldura daa'imman biroo taa'anii kan jiraniidha. Siinii hedduun kan mul'atuudha. Daa'imman hundi isaanii taa'anii jiru.

Namoota sadii ta'aanii waliin nyaata nyaachaa jiraniidha. Namoonni kunneen nyaata masoobii keessa godhanii nyaachaa jiru. Akkasumallee teessuma isaan irratti nyaachaa jiran irraa bishaan dhugaatiin jira. Naannoo namoonni kun ta'aanii nyaachaa jiran biqiloonni baala magariisaa jiru.

Manni fageenya irraa ni mul'ata. Dallaan qorqoorroo irraa ijaarame ni jira. Lafa irra margi magariisni ni jira. Aarri gara samiitti ol aaraa jira. Samiin ni mul'atti. Dallaan dhagaa irraa ijaarame ni jira.

Namootni lama ni mul'atu. Kitaabotni akkaataa galuumsa isaanitiin duraa duuba qabsiifamanii iddoo kuusaa isaanii olkaawwamanii jiru. Namichi tokko waraqaa harkatti qabatee jira. Akkasumas, boorsaa dugda isaatti baatee jira. Namichi tokko teessoo irra taa'aa jira.

Daandii gubbaa namootni deemaa jiran ni jiru. Konkolaatan daandii irra ni jira. Daandii gidduu karaan baaburaa ni jira. Fageenya irraa gamoo guddaan tokko ni mul'ata. Qarqara daandii kanaatti biyyeen ni jira.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Fakkii qola dabtara yaadannoo kan barattoonni mana barumsaa keessatti irratti yaadannoo barreessaniidha. Qola dabtara kanaa irratti fakkiin biqilaa baala babal'aa halluu magariisa qabu boocamee jira. Dabtara kana irraa asxaan danaa geengoo illee argamaa jira.

Kuduraalee fi fuduraalee garagaraatu jira. Kuduraalee fi fuduraalen kunniin haalluu garagaraa kan qabaniidha. Haalluu diimaa, magariisa, keelloo, daalachaa fi kanneen biroos ni argamu. Wanti namatti tolu haala eeggumsa gaarii ta'een kan olkaawwamaniidha.

Sirbaa aadaa Oromoo sirbaa jiru. Dhiironni sadi dabbasaa isaanii goofaree godhanii kan jiranii fi dubartoonni immoo dabbasaa isaanii shaashidhan hidhatanii kan jiraniidha. Bifni uffata dhiirotaa diimaa fii adii akka ta'ee arguun ni danda'ama.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Kopheewwan garagaraa bifaa garagaraa qabaniidha. inni kuun gurraacha, inni kuun diimaa, inni kuun immoo adiidha. iddoo halluu adii qaburra kaa'amanii jiru. manni yookaan iddoon kopheewwan Kun itti argaman halluu adii Kan qabanidha. kophoowwan kanneen keessaa muraasni cinaatti kufanii jiru.

Xiyyaarri qilleensa keessa balali'aa ni jira. Xiyyaara irratti haalluu adii, diimaa fi cuquliisa ni mul'atu. Samii keessa duumessi ni jira. Barreeffamni afaan Ingiliffaa xiyyaara irratti ni mul'ata. Samiin haalluu cuquliisa qabu ni mul'ata.

Abbaa Taayitaa Nyaatafi Dawaa Itiyoophiyaa kan jedhu gubbaan Afaan Amaaraafi jalaan immoo Afaan Ingiliffaan barraa'eera. Ga'een dhaabbata kanaa nyaatafi qorichoota adda addaa biyyoota alaa galaniifi biyya keessatti oomishaman sakatta'uun akka fayyaa hawaasaa hin hubne godha.

Biyyi keenya bakkeewwan bashannanaa hedduu qabdi. Isaan keessaa fincaa'aan isa tokkodha. Bakka kanatti namoonni baay'een dhaqanii uumamatti gammadaa oolanii galu. Biyyi keenya Itoophiyaan kennaalee gurguddaa uumaan ishee badhaasa kanaan yeroo ammaa xiyyeeffannaa itti kennitee bu'a qabeessa ta'aa jirti.

Dorgommii fiigicha namoonni hedduun fiigaa jiranidha. Atileetonni kunneen gosa fiigicha dheeraa maaraatonii jedhamu irratti hirmaachaa jiru. Dorgommiin maaraatonii barseloonaa kunis kan atileetonni Itiyoophiyaa injifatanii biyya isaanii addunyaa irratti ittiin waamsisanidha.

Gaangeen beeylada manaa kan geejjibaaf ooltu yoo ta'u, bineelda fardaa fi harree gidduutti dhalattudha. Kunis haati ishee farda dhaltuu fi abbaan ishii harree kormaa gidduutti malee ta'uu kan danda'u miti.

Kun alaabaa biyyoota lamaa wal qaxxaamuree jiruudha. Karaa mirgaatiin alaabaa Raashiyaa kan halluu adii, cuquliisaafi diimaa qabu yoo ta'u, karaa bitaatin immoo alaabaa Itiyoophiyaa kan halluu magariisa, keelloofi diimaa qabuudha.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hintaaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa, bosonafi kanneen kana fakkataniidha.

Beeyladoonni Manaa beeyladoota dhala namaatti madaqanii amala namaas fudhatanii, nama waliin jiraataniidha. Beeyladoonni kun dhala namaaf tajaajila adda addaa kan kennaniidha. Beeyladoota Manaa keessaa horiin isaan tokkodha. Horiin faayidaalee adda addaa dhala namaaf qabu.

Muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiyyii Ahimadii yeroo isaan waltajjii gubbaa dhaabbatanii ibsa kennaa jiraniidha. Dr. Abiyyi minjaala ol dhaabbataa qalama magariisa dibame irra waraqaa isaanii kaawwatanii jiru. Akkasumallee naannoo isaan dhaabbachaa jiran hafata diimaan lafa bu'ee jira.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Jireenya ilma keessatti, sibiilotni iddoo guddaa kan qabanii fi jireenya guyyaa guyyaa keenyaa sochoonu keessatti kan dhimma itti baanudha. Waantotni akka konkolaataa naannoo keenyaa, xiyyaaronni, dooniiwwanii fi kanneen kana fakkaatan sibiila irraa hojjetama.

suuraan as irratti mul'atu kun suuraa maatii ti. isaanis, Abbaa fi ijoolleewwan isaati. maatiin kun gammadoo dha. Sababni isaa, kolfaa fi seeqatu fuula isaanii irraa mul'ata. yeroo gaarii dabarsaa jiru.

Konkolaatan daandii irra ni jira. Konkolaatan fuulduratti mul'atu kuni haalluu diimaa qaba. Manneen daandii kana cinaa ni jiru. Humni daddabarsa ibsaa ni jira. Duumessi samii keessaa ni mul'ata. Goomman konkolaataa ni mul'ata.

Suura Koomishinar Jeeneraal Dammallaash Gabramasqa yemmuu isaan yaa'ii waliigalaa Ajaja poolisii gaanfa Afrikaa irratti hirmaachaa jiran kan agarsiisu. Kana malees namoonni heedduun galma walga'ii kana keessatti ni mul'atu. Dabalataan, Alaabaan Itiyoophiyaa fuulduratti bahee ni mul'ata.

Yeroo ammaa kana magaalota miidhagsuudhaaf karoora qabatame hordofee Daandiin duraan ture diigamee haaraan tolfamaa jira. Kana irraa kan ka'e magaalaa keessa socho'uudhaaf rakkisaa ta'aa jira. Kunis yeroo muraasaaf waanta'eef obsa qabaachuun murteessaadha.

Barattoota walii isaanii qo'achiisaa jiran argina. Barattoonni kunneen hundi isaanii dubaroota yoo ta'an, baruulee minjaala tokko irra kaa'anii gaaffii hojjechaa kan jiranidha. Baay'inaan nama afurii fi uffata dambii isaanii kan uffatanii jiranidha.

Iddoon kun lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeen bosonaa gargar faffaca'ee jiru yoo ta'u baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Biqiltoonni bosonaa jijjiirama qilleensaa fi harama biyyee hir'isuu keessatti gahee qabu.

Hodoftaanni amantaa Kiristaanaa Ortoodooksii Taabota irra dibaabee qabanii yemmuu haroo irra imalaa jiran. Dibaabee bifa garagaraa qabatanii yaabala yaabbatanii imalaa jiru. Dabalataan, bishaan qulqulluun haroofi alaabaan mootummaaa Itiyoophiyaa yaabala irratti ni argama.

Itoophiyaan yeroo ammaa kana yaada marij biyyoolessaa jedhu karaa hoogganaa ishee kan dhufee hordofuudhaan walli dhufanii yeroo baay'ee walgayii taa'aa jiru. waanti akkasii siiyaasa biyya tokkootiif faayidaa olaanaa qabaachuudhaan beekamaa jira.

Biqiltootni magariisni ni mul'atu. Lafti biqiltoota magariisan uwwifamtee jirti. Mukkeen garagaraa fageenya irraa ni mul'atu. Samiin ni mul'ata. Samii keessa duumessi ni jira. Gaarri ni mul'ata. Biqiltuun haalluu keelloo qabu ni jira.

Dubartii faaya diratteedha. Faaya jechuun meeshaa aadaa ta'ee Kan bareedumaaf godhatamuudha. Meeshaa aadaa kana adda isheefi morma isheetti godhattee jirti. Boqoo ishee kallattii lamaanii irrattis sarara halluu gurraachaan sararametu jira. Walumaagalatti faayawwan isheen godhatte aadaa Kan ibsuudha.

Kitaaba "Arraa Gurbaa" jedhu kan Addunyaa Barkeessaan barraa'e argina. Kitaabni kun ergaa milkaa'inaa of keessaa qaba. Gaaleewwan nama kakaasan kan akka "kunis tokko, sunis gaaftokko" jedhan irra waan jiraniifi dha.

Manneen ni jiru. Barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffame ni jira. Shiboon elektiriikii ni mul'ata. Mukni shiboo elektiriikii itti hidhanii dabarsan ni mul'ata. Dallaan dhagaa irraa ijaarame ni jira. Samiin ni mul'ata.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Minjaalli kun, minjaala irratti barreessuuf, dubbisuuf akkasumas meeshaalee faayidaa garaa garaa qaban irra kaa'uuf kan fayyadu yoo ta'u, boca geengoo kan qabuu fi namoota hedduuf tajaajila kennuu kan danda'uu dha. Minjaalli kun, muka irraa hojjatame.

Yeroo baay'ee abbootiin amantaa biyya keenya keessa jiran walitti dhufuudhaan rakkoo isaanii hiikkatu. Kana malees jaalala waliif qaban mul'isuudhaan hordoftoota amantii isaaniitiif fakkeenya ta'uudhaan beekamu. Kanuma hordofuudhaan amantoonnis hawaasa keessa jiraatan keessatti tasgabbiidhaan jiraatu.

Mana yaalaa keessatti dooktaroonni nama dhukkubsate yaalaa jiru. Dooktaroonni lama meeshaa afuura nama ittiin safaran morma kaa'atanii dhukkubsataa yaalaa jiru. Hundi isaanitu mataatti gonfoo maratanii jiru. kana malees, harka isaanii irratti giloovii godhatanii yaalaa jiru.

Kuni aasxaa dhaabbata BGI Itiyoophiyyaati. Aasxaa kana gidduu fakkiin Leencaa kan jiruudha. Barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan barreeffaman ni jiru. Fakkii fi barreeffamootni kunneeni halluu diimadhaan kan kaafamanii fi barreeffamaniidha.

Oyiruu bal'aa midhaan irratti faca'ee argamu kan dheerina guddaa qabudha. lafti kun ammoo magariisa uffatee kan jiruu fi gosa midhaan xaafiitiin uwwifamee kan jiru yoo ta'u innis reefu gurguddachaa kan jirudha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

namoota baayyatanii lafa gabaati argamanidha. namoonni kunneen lafa gabaa kana kan dhufaniif wantoota isaan barbaachisu bitachuu fi warreen kaan ammoo oomisha isaanii gurgurachuufidha. harmooliin walitti dhufanii jiran kunniin ammoo zayita nyaataa bitachaa jiru.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Hooggantoonni biyyaa namoota dandeettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamnuufi kan bakka hojii keenyaatti itti fayyadamnu kan maqaan isaanii inni tokko teessoo namafi inni biraan ammoo teessoo nyaataa jedhmuun beekkamanidha. Kan isaan irraa hojjataman muka , sibiilaafi wantoota biraadha.

kitaaba mata dureen isaa "singiggoo" jedhu argaa jirra. kunis barreessaa kitaabaa nama maqaan isaa Abrahaam jedhamuun kan barreeffame yoo ta'u , innis afaan oromoon kan katabamedha. suuraa ijaa qolasaarraa qaba.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun biyya keenyaa keessaa tokko tapha kumkummee warra wallaggaati.

Raayyaan ittisa biyyaa qaama nageenya biyya kabajaniifi kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa qaama walqixxummaa kabachisaniifi biyyaa isaanii halkaniif guyyaa eeganiifi daangaa ishee kabachiisaniidha. Raayyaan ittisaa waabii biyyaati. Isaan qaama biyyaafi lammiilee isaanitiif aarsaa ta'uuf ofqopheessaniidha.

Konkolaataawwan kan nama baatan qofaa osoo hin taane, kan hojiiwwan hedduu hojjechuu danda'an baay'eetu jiru. Isaan keessaa konkolaataan kun tokko yoo ta'u, midhaan fe'uudhaan bakkaa bakkatti kan geejjibudha. Yeroo baay'ee kan daldaltootaati.

Daandii baaburaa magaalaa Finfinnee keessaa kan naannoo marfata masqalaa ta'eedha. Daandiin baaburaa kun sibiila jajjaboo hedduun wal keessa xaxamee hojjetamee jira. Naannoo daandiin baaburaa kun keessa darbu gamoowwan darbii hedduu qaban jiru.

Kun gosa biqiltuu biyya alaa irraa gara biyya keessaa dhufe yoo ta'u, maqaan isaa baargamoo jedhamuun beekama. Mukni baargamoo kun dheerina, akkasumas jabina qaba. Kanaafuu ijaarsa manaatiif baay'ee kan filatamuudha.

Daandiin riqicha laga irraa hin qabne balaawwan garaa garaa geessisuu ni danda'a. Isaanis: konkolaataan keessa darbuu dadhabuu, bineeldonnii fi namoonni keessatti nyaatamuu fa'adha. Konkolaataan wal harkisee adeemu kun namootaan harkifamaa jira.

Qonni adeemsa lafa qotuufi beeylada horsiisuu yookiin furdisuuti. Qonna lafaa jechuun adeemsa namoonni yookiin Qotee bultoonni lafarraatti bifa ammayyanis ta'ee, bifa aadaatiin oomisha midhaan gosa adda addaa oomishaniidha. Horsiisa beeyladaa jechuun immoo loon horsiisuufi furdisuudha.

Fakkii Gaazitaa barreeffama hedduu qubee afaan Amaaraan irratti barreeffamee jiruudha. Gaazitaa kana irra suuraa gamoo darbii baay'ee qabutu jira. Gaazixaa kana irratti barreeffamni halluu adda addaa kan akka keelloo fi cuquliisaan katabamee jira.

Akka biyya keenya Itoophiyaatti calleen mallattoo sabaafi sablammootaa ta'ee fayyadaa jira. Kana malees namoota baay'ee biratti akka faaya miidhaginaatti fayyaduu danda'eera. Kanuma irraa ka'uudhaan namoonni hedduun daldala isaa irratti bobba'anii hojii kana hojjechaa jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Namoota amantaa ortodoksii yeroo guyyaa ayyanaa gadi bahanii jiraniidha. namoota kana keessatti abboonni amantaa taabota banatanii dhaabatu. kanneen biroo ammoo dibaabee namoota taabota baatan irra qabanii jiru. gabaabumatti iddoo mana amantaa ortodoksiitti argamu.

Dubartoota dibaabee qabatanii rooba keessa dhaabbataa jiraniidha. Dubartoota sadi keessa lama qofa dibaabee harkatti qabatanii kan jira. Fuuldura isaaniitti mannii fii konkolaataa xiqqoon ni mul'atti. Dubartoonni lama naxalaa uffatanii kan jiraniidha.

Amartii bareeda warqee irraa hojjatamee gurgurtaaf dhiyaate. Amartiin alatti lootiin gurraa kan warqee irraa hojjataman ni argamu. Maamilaaf akka mul'atutti wanta morma fakkaatu irratti fannifamanii jiru. Yeroo amma kanatti gatiin warqee garmalee olka'aadha.

Amantiin adeemsa yookiin sirna waaqeffannaa dhalli namaa waan ijaan hinmullanne tokko kitaaba qulqulluufi uumama isaa isaa ilaaleefi dinqisiifatee, wanti uumama kana uumu qaamni guddaafi humna guddaa qabu wa'ii jira jedhanii amanuuti.

Habaaboo halluu diimaa, keelloo fii magariisa qabutu mul'ata. Habaaboo kana gara gubbaatti barreeffama afaan Ingiliffaatu mul'ata. Lakkoofsi fakkii kana irratti ni mul'ata. Mallattoon bakka barreeffama itti barreessan argisiisuf gargaaru ni jira.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Manneen amantaa ortodoksii Itoophiyaa tawaahidoo addatti karaalee hedduudhaan amantaa isaanii namoota amantaa wal fakkaataa hordofan irraa karaa hedduu adda ta'a. Fakkeenyaaf Macaafni Qulqulluu baay'inaan bakkaa bakkatti addaa addummaa ni qaba.

Akka biyya keenyaatti dhiqama biyyee hanbisuudhaaf hojii heddiitu hojjetamaa jira. Isaan keessaa tokko biqiltuu dhaabuu yemmuu ta'u; Kana malees daagaa ijaaruun faayidaa guddaa argamsiisuu danda'eera. Daagaan naannoo randa baay'atutti lolaan biyyee haratee akka hindeemneef fayyada.

Suuraan kun ammoo kan inni nutti agarsiisu manadha manni kunis mana jureenyaa baayyee miidhagaa ta'eefi jireenyaaf baayyee mijaawwaa ta'e yoo ta'u manni akkanaa yeroo baayyee magaalaa keessatti kan argamuufi gatii guddaa kan baasuu danda'udha.

Baaburri akka biyya keenyaatti edda tajaajila kennuu eegalee baay'ee bubbuleera. Haata'u malee baaburri kun Zayita isaatiin deemaa ture. Yeroo ammaa immoo kun hafuudhaan humna ibsaatti fayyadamuun eegalameera. Humna ibsaatti fayyadamuun immoo baasii biyyi kun kanaaf baastu hir'isuu danda'eera.

Konkolaatan daandii irra ni jira. Daandii kana gubbarraan riqichi ce'uumsaa ni mul'ata. Samii keessa duumessi kan hin jirree fi samiin haalluu bulee kan qabuudha. Daandii cinaa mukkeen garagaraa ni argamu.

namoota lama kan saalli isaanii dubara ta'an ilaalaa jirra. Dubartoonni kunneen umuriin isaanii gara qarrummaarra kan jirudha. qarreewwan kunis uffata aadaa uffatanii dhabbachaa kan jiranidha. halluun uffata isaaniis adiifi daalacha kan qabudha.

Namoonni tokko tokko akka ogummaa ittiin baratanii eebbifamaniitti hojii qonnaa irratti bobba'uun jireenya isaanii gaggeeffatu. Namoonni akkanaa kan nama ajaa'ibu naannolee qonnaa fi baadiyyaa adda addaa keessa deemuun qote bulaa gargaaru.

Inni kun kophee jedhama. Kopheen faayidaawwan hedduu dhala namaatiif kenna. Akka fakkeeenyatti fudhannee faayidaa isaa yoo ilaalle dhalli nama miila isaatti godhachuudhaan akka qoree yookiin immo qorri miila isaa hin rukunne irraa dhoorka.

Mucaa diimtuu bareedduu xiqqoo kun mana dubbisa kitaaba keessa jirti. mucaan harka ishee mirgaatti ulee gurraachaa qabattee waan tahee ilaaluun agarsiisaa jirti. akkasumas mucaa xiqqoo taate tokko ammo kitaa fudhachuun teessee kitaaba dubbisaa kan jirtuudha.

Shamarreen saamunaa fuulaa beeksisaa jirti. Lapheedhaa ol qullaa ishee jirti. Afaan Amaaraan ' Guyyaa tokko keessatti gogaa fuulaa miidhagaa'a kan jedhu barreeffamee jira. Kana malees, 'Mana keessanitti' kan jedhu jalaan barraa'ee jira.

Barruun kun barruu harka namaa kan taheedha. barruu harka namaa kana irra jiruu kun maali? barruu kana irraa kan jiru baaqilaa kan taheedha. baaqilaan kun biqiluudhaaf qummuudee kan jiruudha. baaqilaan Kun akkam akkam bareedaa!

Oomishni dhangala'aa pilaastika keessatti arginu kun, zayita dibata mataati. Zayitni dibataa miidhagina fi qulqullina gogaa qaamaa fi rifeensaa akkasumas fayyaa gogaa fi rifeensaa eeguuf fayyada. Oomishni kun,,dibata warshaa keessatti keemikaalota fi wantoota uumamaa garaa garaa irraa qophaa'u dha.

suuraan kun bu'aa ogummmaa hodhaa hodhuufi meexxii dhahuu kan agarsiisu yoo ta'u, hodhaan kunis gundoo golbataa yookiinis masoobii jedhamuun kan beekamufi halluuwwan gara garaatiin faayamee kan nutti mul'atudha. qodaan meexxii irraa tolfamee kunis abaaboo keessa dhaabbachuudhaaf kan tajaajiludha.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni barumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Dooniyaa midhaan itti naqamu Kan midhaan muraasa of keessatti qabateedha. midhaan dooniyaa kana keessa jiru bifa daalachaa Kan qabuudha. Dooniyaan Kuni halluun Isaa adii yoo ta'u sarara bifa samii fakkaatu qabu ofirraa qaba.

Nama qofaa isaa uffata aadaa Oromoo Gujii uffatee ulee abbaa Gadaa bokkuu jedhamu qabatee jiruudha. Namichi kun uffanni isaa halluu gosa lama kan qabu yoo ta'u mataa isaatti uffata halluu addaa qabu uffatee jira. Namicha kana duuba fardoonni jiru.

Namoota suuraa ka'aa jiraniidha. Duuba isaanii namoota hedduutu jira. Mukkeen duuba isaanii ni jiru. Suuraa namoota ka'aa jiran kana keessaa namootni muraasni gadi jedhanii kan jiran yoo ta'u kan hafan immoo dhaabbatanii jiru.

Dubartoonni lama dibata fuula isaanitti dibatanii jiru. Dubartiin takka kan ilaalaa jirtu yoo ta'u kan cinaa ishee jirtu immoo ilaalaa kan hin jirreedha. Uffata garagaraa uffatanii jiru. Afaan isaanii cufatanii waan jiraniif ilkaan isaanii hin mul'atu.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota hordoftoota amantaa ortoodoksii kan ta'an yommuu ta'u, uffata adii uffatanii bakka waaqeffannna kan jiran yommuu ta'u manni amantaa isaanis kan argmu ta'uu nutti mul'isudha.

Midhaan keeshaa isaa keessatti naqamee wal cina dhaabbachaa jiruudha. Gosoonni wantoota keeshaatti naqamanii kunneen midhaan qofa miti, ashaboon illee itti naqamee cina isaa jira. Wantoonni kun hunduu walitti maxxananii dhaabbachaa jiru.

Isaan kun maatii baadiyaa mana bifa aadaatiin ijaarame keessa jiraachaa jiraniidha. Mana kana keessa qodaawwan ogummaa harkaatiin mala aadaatiin hojjetamantu jira. Qodaawwan kan akka eelee, jabanaafi kanneen biroo. Maatiin kun waliin ta'anii buna dhugaa jiru.

Bakkeewwan bashannanaa tokko tokko yeroo ilaallu maamila muraasatu achitti argama. Kun immoo sababoota garaa garaa irraa madduu danda'a. Sababoonni kunneenis kan akka qulqullina bakkaa, haala dhiyeessii nyaataa, maamila qabachuu dadhabuufi kan hunda caala mul'atu immoo gatii hawaasa naannichaa hinmadaalleen hojii jalqabuu fa'aati.

Gosa teessoo kan luka afur irraa hojjatamee dhaabatee jirudha. Teessoon kun yeroo baay'ee mana jireenyaa keessatti namoonni irra taa'anii kan nyaata soorachuuf itti gargaaramaniidha. Innis mukaafi ispoonjii irraa kan hojjatamedha.

Qabsaa'aa fi hayyuu siyaasaa Obbo Baqqalaa Garbaa. Namni kun waggoota dheeraaf qabsoo mirga abbaa biyyummaa fi hiree uummanni Oromoo biyya isaa irratti gonfachuu qabuuf cichoominaan qabsaa'aa nama turedha. Sababa kanaanis waggoota hedduuf irra deddeebiin hidhamaa nama turedha.

Namoonni kun namoota afur taa'anii jiraniidha. Namoonni kun arfan namoota bebbeekamoo ykn namoota hojii garaagaraa qabaniidha. Namoonni kana arfan keessaa namoonni lamaa uffannaan isaanii kan wal fakkaatudha. Akkasumas namoonni lama ammoo uffannaa isaanii baay'ee Wal fakkaataadhaa

Gaarin gosa geejjibaa keessaa tokko taatee, tajaajila geejjibaa baadiyyaafi akkasumas darbee darbee magaalatti kan kennituudha. Gaarin tajaajila geejjibaa sasalphaa lafa dhiyeenya qabdutti kan kennituudha. Gaarin kunis wantoota akka mukaafi sibiloota sasalphoo irraati kan tolfamudha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Uffannaawwan aadaa hojjetaman keessaa, uffannaan aadaa Oromoo baayyee bareedaa kan ta'ee fi hawwatummaa gaarii qabudha. Halluuwwan uffannaa aadaa Oromoo kunis, halluuwwan alaabaa naannoo Oromiyaa, kan abbaa gadaa irraa kan tolfamanidha.

Marqaa tolfamee ittoon halluu diimaa qabu gidduu isaatti naqamee saanii adii irra ta'aa jiruudha. Marqaan kana namichi tokko fal'aanaan kutee fudhachaa jira. Marqaan kun meeshaa suphee irraa tolfame kan halluu gurraacha qabu keessa jira.

Kunloogoo gosoota sooshaal miidiyaa keessaa tokko kan ta'e kan telegiraamiidha. Innis yeroo ammaatti odeeffannoo haala salphaa ta'een karaa barreeffamaatiin ittiin argachuuf kan ooludha. Yeroo ammaa kana fayyadamtoota biliyoonaan qaba jechuu dandeenya.

Paartiin badhaadhinaa yeroo amma Itoophiyaa bulchaa jira. Paartiin kun jecha dhaadannoo Jechaa hanga aadeffachuutti kan jedhuun bu'a qabeessa ta'aa jira. Paartiin kun biyya kana keessatti miseensa isaa baay'ifachuudhaan humna isaa jabeeffachaa jira.

Lafa mukti tokkollee hin jirre keessa namoonni deemaa kan jiraniidha. Namoonni muraasni dugda isaanitti boorsaa baatanii kan deemanii fi muraasni isaanii immoo farda yaabbatanii imalaa jiru. Duumessi fuuldura isaanitti ni mul'ata.

Namoonni kunneen baayyatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa harkatti qabatanii jiru. Iddoo isaan jiran kana lafa marga lalisaa fi mukkeen gurguddoo qabutu jira. Uffanni isaanii halluu garaagaraa qaba.

Daa'imman ni mul'atu. Daa'imman lachuu ulee of harkaa qabu. Mataa isaanitti huccuu alaabaa abbaa gadaa ofirraa qabu maratanii jiru. Duuba isaanii namoonni ni jiru. Daa'imman lachuu uffata walfakkaataa uffatanii kan jiraniidha.

Namoota karaa irra deemaa jiran argaa jirra. Karaan kun ammoo karaa lafa baadiyyaa yoo taatu kan isheen marfamtee jirtuun kun bosona yookaan mukeenidha. Geejjiba aadaa kan taate harreenis meeshaan itti fe'ameet deemaa kan jirtudha.

Kitaabni Kun kitaaba kitaaba uummata oromoo yommuuu ta'uu maqaan kitaaba kanaa irreechaa jedhama. Kitaabni Kun waa'ee irreechaa hedduu of kessa qaba kessuma immoo waa'ee irreechaa hora harsadeedha. irreechii hora harsadii yoom kabajama?

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; haadha manaaf abbaa manaafi daa'immaan lama Wal hammatanii lama lamaan wan hammatani, wal baatani suura wahii ka'aa kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.